Lii daali buksi yu bees la, ñaari daalë ñun ko tek, ñun ngi lëës daalë yi yëëp. Daalë yi dafa weex, mu ngi am bindë bu ñuul ak bu nétte.

Li nee lami loxox la lam bu nyui taka si loxo lam boo amna ay fosong fosong weng nyun ko tek si soof tek si lu weex.

Li tablet la moi capsule la garap nyufa neka. So yu blue ay different colours nyufa neka.

Li togu la togu xanax la nyu ko daag defar ko poliisx ko beem refet mogi am ay paxpax si dega bi.

Xaleh school yui tog si class bi epi sen book tek ko si tabul si class bi tam nyun fa def ay keyt tay fa ay keyt.

Lii remot tii tele la, njung kor tek cii taabul bii, cii cii ron taabul bii njung fa deff aiiy butehll, njaari butehll, nju njun koh tek cii kaaroh bii, kaaroh bii mungy wekh, mungy ndenak tohgu.

Nèeg la, nèeg bi lal mung fa nung ko lal tekk fi ngegenaay yu bari. Mungi am ay cabot ci pègga yi, mungi am taabl, taabl ay sètu nungi taal. Am toogu bu ndaw ci ron taabl bi ak flower ci kaw.

Nyarri poti tamateh bu mak bi am poti meew bu mak bi nyung ku dugal si pan tek ku si kaw bisap bu xhong khu bi nyung si daf bisap natakoh si

Nyeti gor nyungi tahaw.

Sëët la, jigéen bu am xew, toog si kow lal, sol yire bu weex, teeg si kala bu weex, takë lam, takë ceen, tec si jaaru loox, jaaru.

Li ay mboha la ay juroomi mboha la nung koi laka teck so do haal nung ko teck di bena furno tecko si suuf.

Li nak dalala daluh bi nak munge bulah ak wertah

Lii am benna chine la nouko deff jahatou patas karot